Medhisiin qaybtaan waa qalabka isbitaalada ay isticmaasho mishiinkaan kalar kiisu waa cadaan kursiga sidookale birihiisa hoos waa wayt fadhiga mesha lagu fa dhiisanayana is bunyadana waa baroon mise madow

Gabdho oo schooley ah een wataan kalar kalarka ay wataana waa xijaabka waa xijaab madow cabaayadaha ay wataana labo gabdho cabayadood way muuqataa waa madow midna ma muuqato cabaayada ay wadato yacni xijaabkeed macalin cad kalarkeeda labane waa canbo

Falowar hal falowar kalaradisa aad ayeey ufara badan yihin kalar garuuda iho kalar wayd ah

6ninmood ay wataan kalar cadaan dacas waxay wataan shiinays waxay wada wataan 6dooduba suun cagaar eh een gabaraa ii muuqato xijaabo madow ah wadato iyoo dad kale oo geesaska ka taagan yihiin oo sidoo kale wada dhar cadaan

Alaab oo jif ah oo hal shey ah hal jodari ayaa saran waxaa ku fidsan go gaduud iyo cagar iyo cadan iyo maro kafey ah

Oo family ah oo siminaar ku jiro een miiska waxaa saaran biyo caafi iyo miiska waxaa saaran qalimaan yacni gacanta ku wataan sidoo kale een boorso iyo miiska waa la iska dhigay oo laabtoobk ay ku isticmaalan wuu agyaala iyo buug

Gurigan mutuleel cadan iyo baron isku jira ah birta ku xiran waa madoow

Een alaab fadhi lugajeeda waa cadaan talefonaa agyaalo tiish daaqadane dahaa kuxiran

Sports waxaa ii muuqda afar nin labo waxay wataan buumo een madow midna wuxuu wataa buumo cagaar oo guduud een guduud yar ku jiro sadexda kale waxay wataan maaliyad cadaan ah iyo madow midna sidoo kale cagaar oo biyo biyo ah iyo cadaan

Meeshaan waxaa Ii muuqdo saddex nin mise afar nin waa family waxayna ku jiraan guri sidoo kale shariira agyaalo ee sidoo kale miis Dhar saaran mid ka midab koofidoo wataa mid ka mid khamiisoo wataa mid ka midna wuxuu wataa dhar oo isku joog oo baluug eh tawaha ay wataan waa saasdalo wax oo madow eh